Ebimotooka biri omu musiri biriyo nibisharura kimwe kiri kugyesha ekindi kirimu nikitondora enjuma.

Omu duuka egi harimu ebintu bingi harimu ebikopo amasuwaani amarungi, enyungu ezikozirwe omu ibumba, engoye hamwe n'ebidore ebirungi ebikozirwe omu ibumba

Ebidiba bishatu ebizitirwe ebyoma ebirirwagati y'emishozi byetoreirwe emiti, ebisharara hamwe n'ebinyantsi.

Abatsigazi bari omu kishaayi bajwaire ebijwaaro by'emizaano aharubaju hariho amaju n'abantu obuseeri amaju maingi nana emiti.

Abaana bariyo nibazaana omuzaano ogw'okwiruka aha buseeri hariyo abandi bantu abarikubahagira Kandi bari enyima y'orugo.

Enyamaishwa ibiri eziri kumanywa nkeshere ziriyo nizinywa amaizi omu mugyera oguri haihi neihamba rihango erizwiiremu ebiti bingi

Omuhanda ogw'ekitaka gusisikaire munonga gurimu omucuucu, gwetooriirwe emisiri, amaju n'emiti nigurabwamu emotoka n'abantu